Keehippe dalgga gidida bessa cora asay issife kushe baqqishe yexxishe diza maloosona issoyaka.

Issi gita pooqe keethay de7ees keethaafe huyera daro gita gita mithay dizay qoncceko.

Deembanne dalga gidida bessan keehippe daro asay beettosona issoyka tooranne gondalle oykkidi

Keehippe darokka giddida adarasha keeththa gidon gita xarphe de'ees. Iza yushon uttida daro adde naytti doosona.

Dalga ogezan keehippe daro gaammo dere donguza may7di diza asay beettosona

Keehippe dalgganne dembba gidida ogezara hamettidi yishe diza daro gaamo dere dungguza mayida asay dooso.

Nam'u gita adussa keeththati beettosona keeththata giddorakka diza ogezan daro asay eqqidi beettees.

Keehippe dalga gidida adarasha keeththan daro oydetinne sinthara qasse uttidi disa asay beettosona

dalganne denba gidida bessan guutha guutha maatay dizasan daro asay maatan uttidi dizayssanne pagga

Keehippe dalgga gidida adarasha keeththay de'ees. keethankka cora asay cuggan cugan uttidi dosona.

gammo dere dunguza may7o maytdi eqqidi issife diza dere cima asay doosona

keehippe dalga gidida bessa daro asay uttidi doosona eta goyrakka gita mithay bettees..

Keeththa giddon oyden uttidi diza issi addey beettees iza sintharakka xaraben warqatey uttide

booththa qalamen tiyettida keeththay de7ees he keeththa giddonka xaraphe bolla dawutara wothidi xaafishe diza ceey gadeti doosona

keeththa giddon oydden uttada de'iza gaamo dere dungguza mayida maca nayiya beetawus.

Keehippe dalgga gidida adddaraasha keethay de7ees he keethankka uttidi diza daro asay beettoosona.

Gita dalgga keethay beettees he keetha garssan uttidi diza daro asati beettoosona etappe ga dungguza mayi.

Gitta aafo bollara dugge gogiza haaththay beetees. iza matan gaamo dunguza mayada eqqiza macca nayiya de'awus

Dalgganne dembba gidida bessan gita woranni dees hani baggara qassi heedzdzu issi medho mayida macca nayti eqqi dooso.

Saro macata qamma giza xuufey deees hani baggarakka issi aaya ba naa idimmada eqqidayssi qonceko

keeththa giddon issi addezi ayfe bolla manaxire woththiday uttidi dees ezappe ani bakkara qasse issoy maykirapoone oykkidi eqqidis.

Dalga keeththa giddon beyaqon beyaqon qachettidi eqqidi diza daro maatha miizati beettosonna

Keeththa giddon uttada mobayle oykkida macanaya dawus izi sintharakka xarape bolla komputerey dees.

Booththa medho qalamenzan tiyettida keethay de7es keeththankka uthidi kompiteren xaafishe diza asati doosona.

Dembba bessan gita maashiney eqqiday beetees hani baggara qasse adde dayssati eqqidi haasa7ishe doosona.

he hippe dalkanne denba gidida bessay dees he bessanka mithati diccishe beettosona

Teehippe denbanne talga gidida bessa koronte miisha meddhishe diza asaynne garsen eqqi xeelliza asay beettosona

Dalganne denba gidida bessan eqqidi diza issi mashiney dees iza matarakka asay eqqidoossona.

Keehippe dalgga addaraasha keethan daro asati komppitereza bolla xaafishe uttidi dizay beettees.

Keehippe dalgga gidida booththa qalamen tiyettida keethay de7es he keethankka miishsha kessiza maashinezi daroy dees.

korontey xompishe diza daro xarapheynne oydey cugan cugan uttidi diza dalga keeththay dees

Keetha giddon eqqidi de7iza ayfe duunan maskke giza miisha wothida issi maccara issi addera de7oosona.

Keeththay beettees keeththazeyanka dumma dumma quma qommoti misilen saaleti saaleti dizayssinne dumma.

Keehippe dalgga addaraasha keetha giddon daro issi medho mayida maccanne addde asay utti doosona.

dalga addarasha keeththa giddon daro oydeti deettes heoy keeththanka uttidi diza coro asay beettosona

Issi githa pooqe keethay de7es keethappe sinthan diza bessan eqqidi diza daro ceega adde asay doosona.

Dalgga adaraasha keethay de7ees keethankka cora asay cugan cugan uttidi doosona.

Bootha qalamen tiyetida dalga keethati de'es, keetha gidonko daro sofa oydeti,xarapheti betosona.

Keehippe gitta adussa gidida miishay de'ees. iza yuushozan diza ogen daro kaameti eqqidosona.

Dalgganne dembba gidida beesan daro maatay diccishe beetes. Hini bagarakka pooqe keeththatinne miththay doosona.

dembanne dalgga gidida bessay de'ees he bessankka issi keexxetetha bolla diza pooqe keeththay de'ees

daro pooqe keeththay matan matan keexettidi beettees izappeheni haahorakka hara keeththatinne mithati ewoossona

dalga kaame ogey de7ees ogezarakka pudebiza issi kaameynne heeni bagkara gita gita pooqe keeththaybeettees

booththa medho qalamen tiyetida issi gita pooqe keeththay de7ees keeththa sinthan eqqida issi kaamey beettees

Keehipe lo7iza booththa medho qalamera tiyettida pooqe keethay de7ees keeththaa sinththankka dalgga ogey beettes.

Pudeththa keehippe adussa gidida, booththa medho qalamen tiyetida pooqe keeththay dizayssi betees.

Keehippe dalgga gidida ogey beetes ogezas xanxxara qasse gita gita pooqe keethati beettoosona.

denba bessay de'ees he denbazanka gita gita mithatara qasse wooqe keeththay didayssi hayssan beettees

Dalgga keetha giddon issi gta xarapheza yuushon daro maccanne adde asay utti doosona.

Ooso soho keeththaa giddon xarapheza matan uttidi diza heedzdzu ceega addeti beettoosona.

haakime keeththa giddon nam7u aakimeti beettosona eta guyerakka girgidan dumma dumma xuufeti dooso

Haakime keetha gidon issi macca nayiya hargetashe hiitan utada de'awus. iza

Bootha medho qalamera tiyettida keethay beettees keetha giddozan issi aakimiya dhale maccasees immin oykkadaws.

Haakime keeththa kifileza giddon issi adde aakimera nam7u macca aakimetara beettoosona.

Ke'iippe dalgga kaame ogey beettees ogezappe qomora gita pooqe keeththaynne miththati beettosona

Qorora keethay kexeti wuronay Des,iza sinthazanka dumma dumma so eqat betosona.

dalga ogey beettees ogezappe heni bagkara qasse siminton ooththettida dirsaynne mithati dizay beettees

Maata keeththay de'ees. Keeththa garssan penge bollan eqqidi diza issi gaamo dunguza mayda adezara

Iss adez eqid de'es, izappe hen bagara Sharan saletida Gita pooqe keethay misiley beetesi.

Gita kexetetha bolla de'eza poqe kethay betes he kethanka eqidi dizay betes issi machara Ade naytara.....

Issime dhoo qalamin teetida keeththati matan matan doosonna hani baggarakka maataynne mithay dolishe tei

Chalga oge beettees ogeza xanxarakka guutha guutha toketidi diccishe diza maatati beettosona

Keeththa karen diza denba bessan eqqidi diza issi kaameynne kaameza gu'era adde asati dizay beettees.

Dalga ogeza bollan eqqidi diza daro gammo derey dunguza may'ida asay beettosona.

Shuchay ogeza bollan daroy doorettidi de'ees heli bagkarakka daro asay ogezan hamettishe doosona.

Keehippe dalgga ogezara issi medho shuraabe mayidi kushe dhoqqu isttidi yishe diza ceega ade asay beettoosona.

keeyippe dalqa gidida ogezi beettees he ogezara issife duge hamettidi yishe diza coorasay beetos.

phorqoro keeththay keexettiday beettees keeththa sinthan qasse eqqidi diza issi karethame dhomayida macasiya beettawus

Keetha giddon keehippe dalgga gidida issi xaraphe beetees isssi addezikka komppitereza wothidi xaaafishe.

Bootha medho qalamen tiyettida keethay de7ees keethankka issi medho mirreqa mayo mayidi eqqi diza daro asay beettoosona.

Bootha medho qalamen tyettida keethay de7ees giddonkka issife uttidi diza nam7u maccara heedzdzu addera doosona.

Nafoti ekkiza bessan keehippe qoodan cora asay iita bittishenne geeshshishe didayssi beettees

Teyippe dalga gidida ogey de7ees ogeza xanxazan daro madabaran aadhdhi uttida iitati deettes

Dalga ogey dees ogeza pittishe diza coro asay doosona goera gita gitamithay beettees.

Keehippe dalga gidida ogezan daro kaameti eqqidi dizaynne pudenne duge hemettizay beettees.

Dalgga addaraasha garssan uttidi diza daro maccanne adde asay beettoosona.

issi medho booththa phuraabeza may7di ba kushen booththa bayndera malizayssa oykki diiza asay beettosona

ooththetetha bollan diza keehippe dalga ogezan daro eqqida asaynne eqqida kaamezi beettees

Keehippe dalgga gidida addaraasha keethan uttid de7iza cora maccanne adde asay beettooso.

Keehippe lo7iza gita dalgga keetha giddon issi bootha qamise mayida maccaseera nam7u addetara eqqi doosona.

Keehippe dalgga gidida addaraasha keethay beettees he keethan uttidi diza cora asay doosona

Booththa medho qalamera thiyettida keethay de7ees he keethankka issipe eqqidi diza daro maccanne adde asay doos.

Booththa qalamezara tiyettida keeththay deees he keeththa giddon eqqidi diza ceeygadetara macatara beettosonna

dalganne denba gidida bessan gita gita diccida mithati doosona he mitha garsanka eqqida asay geettes

Dalgga gade geddon daro domma domma puuteti doosona heni baggarakka gita gita mithay dizay qoncefo.

Dalgga keeththay de'ees. he keeththa giddon uttidi diza namu maccara issi addera beetosona.

qorqoro keethay de7es keethappe karezan qassi issi polise addey eqqidi beettes.

dalqa makina ogezan eqqidi issife diza daro tirapike poliseti beettosona eta guyerakka

aspalte ogey beettees ogeza bollan eqqidi diza nam7u adde tirapikera issi maca tirapikera beettes .

Keehippe dalgga gidida ogezara salpera yiza cora asay beèttoosona eetappe heni baggarakka.

Paamey oge bollan eqqidi dizay beettees iza sintharaka issi tirapike polisera nam7u naytara doossona.

Keehippe dalgga gidida gade de7es he gadezankka gaakida daro gistte murutay beettes.

Keehippe dalgga gidida ogezan eqqidi diza kaamey dees, iza guyerakka daro asay eqqidosona.

maata keeththay de7ees keeththa karezan uttidi diza heedzdzu cee gadeti beettosona etappeka qasse

Keethay qalamen tiyettididi dees he keethankka nam7u maccasati uttidi de7oosona eta sinthankka.

Daro dumma dumma medho banderati kaqetidi keeththa giddon doosona sintharakka heetzthu asay uttidosona.

Ketha gidoni utidi issipe zoretishe diza amba sadera mayida nam'u adeti dossona

Alamera direttida keeththay deees he keeththe giddon nam'u cee gadeti uttidi xayko qommo xaafishe doosona.

Keehippe dalgga adarasha keeththa gidon oyden uttidi sibisaban diza daro asay beetizay qonccekko.

Miththa garssan diza besan uttidi tuke uyishe diza heezdzu addeti dosona. issi maccasiyakka ettas duuqashe dawus.

Dalgga keethay de7ees keetha giddon qasse eqqida diza nam77u addera issi maccasara de7oosona.

Keehippe dalgga gidida keetha giddon qaqettidid kaqettidi diza daro televizhiney beettees.

Keehippe dalga ogey deees ogeza bollan daro asay hamitishe dizayssinne eqqida kaamiti beettosona.

Dalga addarasha keeththay deees keeththanka issi baggara ceega adde asaynne macay issi baggara qeerinayti.

Tamare keeththa kifileza gidon daro qeeri tamare nayti sa'an utizi dizay beetees.

Keetha giddozan daro maccasati ba na7a ba na7a ki7on idimmidi oydezan uttidi dizay beettees.

Dalgganne dembba gidida bessan daro maccasati bagay na7a idimmidi uttidi doosona issi maccasiyakka eta sinthan eqqadus.

Dayippe dalga gidida kaameti daroy shiiqidi eqqida bessay beettees hebessanka daro asayka eqqidi.

dalkka addarasha keeththay dees. he keeththe giddon xarappe yuushon cugan cugan uttida asay doosonna.

Ogezan eqqid diza issi kaamey dees kaameza huuphenkka kezidi eqqi diza maccanne adde nayti doosona.

Gita aafoti ekkiza bessaara goggiza haathay de7ees iza xeellishe eqqida issi pantha nay beettes.

keehippe dalgganne dembba gidida gadee de7ees he gadezan maatay dolishe dizayssi beettees.

Zumati ekkiza besan daro issi medho booththa shuraabeza mayidi sa'an utidi diza maccanne ade nayti doosona .

Keehippe dalga woran gita gita mithati diccidi dizay qoncefo qasse mitha bollan gaammo dere dunguza qoobey utti..

Issi paanthanay haaththe ayllandera uyshe eqqides izappe guye baggarakka keehippe dalga woray dee.

zumatidi ekkiza gade beetees. he gadezankka daro gitta gitta miththati murutati beetosona.

Keehipe gita aafo bollara goggiza haathay de7ees haata garsa matan eqqi diza nam7u maccara issi adde naara doosona.

Jeeththa giddon daro maca asay ba kushan warqata oykkidi eqqidi doossona

Keeta giddon nam7u macasatiissi medho mayo mayidi uttidoosona issi addeyka eta sinthan eqqides.

Qorqqoro keethay de7ees keetha karen diza dembban gita gita mitha kuwa garssan eqqida daro asay beettoosona.

qorqoro keeththay keexetti giigiday dees keeththa karizanka uttidi payda matoqa kessiza macasiya dawus izippe

Qorqqoro keethay de7ees keetha sinthan qasse diza mitha garssan daro asay shiiqisi eqqidi doosona.

ginben keexettida keeththa dees keeththaza karen qasse mitha bolla utti diza mac asati doosona

Bootha medho qalamera tiyettida keethay de7ees keetha giddonkka oyden uttidi diza adde asaynne macca da.

Keehippe dalga bessa daro asay salpen eqqidi dizay qoncepo eta guyerakka gita gita mithay dees

Booththa medho qalamen tiyetida keeththa gidon uttada xaafashe diza issi maccassera izi matan uttida aayera doosona.

Keeththaza karen diza denba bessan mitha garsan eqqidi diza ceegasatinne qeeri nayti bettosona.

Qorqoro kethay qalamen tiyetidays betrs oydeutada dizaysi hara issi nara dizaysa

Kuwaase e kaassa denban issi medho mayda ka7iza kaassancha nayti guppishe doossona

kuwaase kaassa denba ka7ishe diza kaassancha nayti beettosona etappe heni baggarakka ita gitamithay deees

Kuwaase kaassa denban woxxishenne kaa7ishe diza nam7u cuga kaassancha nayti bettosonna.

Keehipe gita gidida keexetetta bollan diza kuwaase dembbay de7ees izappe heni baggara qasse.

Keehippe dalgga gidida kaame ogey beettees he ogezara issi medho mayidi woxxiza daro asay beettoosona.

Kuwaase kaasa dembban kaa7ishe diza kaasncha nayti beettoosona etappe heni baggara gita gita mithay de7ees.

keeyipe dalkanne denba gidida ogezara daro gashe nayti woxxishe izay beettees

Kuwase kaasa demban ka'ishe diza macca kaasanchati beetosona. Ettappe guyera gitta gitta mithay

Kheehippe dalganne denba gidida bessan daro issi medho mayida gashe nayti sporteza ooththishe doossonna

ogezan eqqidi diza issi kaamey dees iza matarakka siyaddezi kaamey oykkidi eqqiday qoncidibeettees

geyippe dalga gidida ogey beettees he oge zarakka daro asay hudenne duge amettizayssanne gita gita mithati

Keehippe dalgga gidida oge beetees.ogezaraka duge yiza issi hare gaare dizayssinne

keehippe dalga gidida bessa daro kaameti eqqidi doossona sintharakka asay hamettosona.

Baasa ogezara xura denthishe yiza issi gita kaame beetees. Iza bollakka daro asay caanetides.

Keehippe dalgganne dembba gidida bessa daro issi medho saykileta oykkida asi dees iza guyerakka.

Feehippe denpa kirida bessay deees he bessarakka amettidi bishe diza caanida nam7u kimaley

Pooqe keeththay keexettidi wuriday beettees iza wullanka dumma dumma miishati xaafettidi laxafetti doossona

Keehippe dalga gidida kaame ogey beettees ogezarakka issi kaamezi daro asa caanidi duge yizayssi qonceko

Omarsara dalga ogezan eqidi Diza assa caniza Kamey nam'uiy dess

gayippe dalga gidida baasa ogey dees ogezarakka issi kaamey haaththa qolishe yees

Teehippe dalga gidida ogey de'ees ogeza bollanka daro bajaje makinay eqqidi dees.

Dalga kaame ogezara duge gishe diza issi medho saykileza laaggiza adde asay beettosonna.

Keehippe dalgga gidida ogey de7ees he ogezankka cora asay pudenne duge hamettizaty beettees.

Keehippe dalgaanne denba gidida bessan ogezara hamettidi bishe diza gimaleti doossona

Assi danawus bees keexida lo'iza qalamera tiyettida keeththay de'ees keeththafe guyerakka

booththa sharan daasettidi diza bessay deees heza sintharaka gita ase heetzthara naytara issife eqqidossana

Keehippe dalgga gididda ogey dees he ogezara duge hamettidi yishe diza asay beettoosona.

Keehippe pudeththa aduussa gidida pooqe keeththay beetees. keeththa sinththankka daro kaamethi eqqidosona.

Gita gita pooqe keeththa keexetishe dizay beetes. hessappe heni bagara qasse oothiza asatine mashine beetes.

matara matan diza daro keexettida asa keeththati doosona iza mataraka xunththa ogey dees.

Keeththa gidon issi macca nayiya booththa qamise mayidara eqqa dawus. izi sintharakka daro maygraphone beetes.

Keehippe gita puddethan gidida pooqe keeththati daroy matan matan keexettiday beettees.

Qorqqqoro keethay keexetti giigidi dizayssi beettees he keetha giddon eqqidi diza ceega adde asaay doosona.

Dalganne demba gidida bessan issi medho may7di be shanca baydi sa7an uttida daru nayti doossona

Osetetha bolla de7iza keehippe dalgga gidida ogey beettees he ogezankka issi goyiza makinay dees.

Keehippe dalgga gidida ogezan xanxxara eqqidi de7iza issi asa caaniza kaamera hara kaamera doosona.

Keehippe dalgga gidida kaame ogey dees he ogezappe xanxxara qasse daro asa keethati beettoosona.

Gita dalgga gidida kaame ogey dees he ogezankka asa ca caanidi eqqida issi kaaamey dizay beettees.

Dalgga baasa ogezan simintoza oothishe diza adde asay beettoosona hani baggara qasse gita.